Bihi n-zaŋ namda n-ŋmaari foto shɛba bi piri namda ka shɛba mi piri namda baanjiri duu mi n-za bɛ nyaaŋa maa ka bɛ zaŋ chamsi m-me gooni

Saa n mi n saɣam saɣam yili yili maa n ku daai yili maa luɣi ka di zaaha ka di dondo tiŋa ni neeti nima ni baaji nima tia mii n bɛ yili maa shee maa

Sarati n-niŋ ka paɣ’ so ka o bia ka o kpi ka pa o naba zuɣu ka bana bala nima maa ŋmaari ba pichanima shikuru bihi mi n-gbubi fooni n-wuɣi li zuɣusaa do’ so mi yɛla liiga dozim ka zaŋ o nuu m-pa o puli zuɣu

Sarati n niŋ tipa tirak n lu ka poliis nima ka bi ʒɛnʒɛ di gbuni so pilila zipiligu ka zaŋ o nuu n niŋ o bin surigu ni so mii dabimi ka mɔri mii bɛnbɛ palli maa shee moto lan mii n bari moto maa

Daani n boŋo maa ka bi panpa naanzuwa ni alibarisa ka paɣa so ʒɛya ka nyaɣi o bia o sola chinhini ka ʒi kuɣu zuɣu kuɣu maa bi zaŋla dari n niŋli